Mɔlu, beans, abladzo, rozi, maka, leafs, abladzo nye wometɔ̃, koklozi ɖeka, shitɔ vi aɖe le mɔli la tame

Ŋutsu kple ɖevi woame etɔ̃, wobɔbɔ nɔ anyi anyigba. Ɖevia ɖewɔe tsɛ, wotsitre, ŋutsuɔ le nane fie ɖeviawɔe. Ɖeviwɔe eve ƒe ŋku le ŋutsu la dzi.

Ŋutsu he wome etɔ̃ e nyɔnuvi wome eve wole dzɔdzɔm be woatso mɔ me. Eŋu wome eve ɖewo le wo megbe. Motorida ɖe tsɛ le wo megbe le etso filisitashi er.

Ɖeviwo katã bɔbɔ nɔ anyi ɖe laɖa aɖe dzi. Eve ke hele mia me le nu kom. Wokpɔ dzidzɔ. Kotoku wome eve le woƒe ŋkume. Eke hewo le riat tsɛ le heyi ke le mia me kpɔm.

Ŋutsuvi woametɔ̃, eve le nanewo trɔm. Ɖeka lé ɖome ye ɖeka tse le etrɔm. Wo pɛtɛ woɖɔ kukui white yea gaŋkui yea ekɛ hɛ le right nane kɔ ɖe eƒe kɔme

Eŋu kple exɔwo wofia. Ame aɖewo tɔ ɖe adzɔge le eŋu kexe kple eŋu kehe fia kple xɔ kexe fia wole wo katã kpɔm.

Ame gbogbo ɖe wole kuteƒe. Eɖewo ɖo kuku, eɖewo meɖo kuku o ya ɖeke edze klo ɖe nyɔnuvie ŋkume. Nyɔnuvie le avi fam.